Ente ibili edh'amayiga amaleyi nga dhiri kutambula era nga ghedhili kutambulira, ngira, era nga enhuma ghadho ghaligho emiti nh'eisubisubi era nga ente ey'okumukono ogwa dyo elimu amabalabala ameeru n'amairugavu nga era mu mutwe gwayo ghaligho eibala elyeru nh'elirugavu era nga eno ente eri ku mukono ogwa kono ndhirugavu aye nga erimu eibala elyeru mu kyeni.